Niriba n laɣim za Kpenŋɔ bɛ zabirimi ka so wuɣi kuɣu zuɣusaa ka kuɣu sheli lebi piliya ka so zaŋ o nuu taɣi ka ye kootu sabinli ka ŋun gbibi kuɣu wuɣi zaya maa ka o ye liiga piɛlli ka bɛ zaŋ gana takawiya gbiba.

Salima gbiriba n bɔŋɔ shɛba siɣi mi zi kom maa ni ka do so tɛri kom maa o zaŋ la bɔɣati tooi kom maa tɛra ka so gbubi pingaa ziya ka paɣaba bɛ ni maa ni paɣa maa yino gbubila kpalaŋ bila ka yino gbaya ka zaŋ sari zɛɛ lo o shɛɛ.

loorinima m-be kpe ŋɔ loorinima maa zela sunsuuni ka tihi pe n-gili loorinima maa loori piɛlli ka loori ʒee beni ka alikɔnta be nyaanga alikɔnta maa kafundi maa dibaa anahi ka di za zuɣusaa ka loorinima maa loori piɛla maa zooya ni loori ʒee bibaa ata

Bihi anahi n chana ŋɔ yino maa zaŋla dɔɣu n zaŋ tu mamda ŋmahama n daara loori ka bi'yino maa ka o gbibi o tuzo nuuni ka o tuzo maa gba ye liiga ka piri namda.

Kom n zaya ŋɔ kom maa galisiya pam kom maa gbini kuɣa nyɛla din do kom maa nangban koɣala ka filaawaasi za nimaani ka tihi gba nyɛ din be nimaani ka bini piɛlli waɣa kuli za kom maa zuɣusaa ka yili za kom maa shee.

Linjima nima n bɔŋɔ niriba maa zabiri mi ka linjima nima maa chaŋ ti goori ba linjima nima maa yiɛla liiga sabila zaŋ marafa nima zaŋ shɛbi shɛbi bi luɣa ni ka pili zipilisi ka zipilisi maa yɛanga ka di sabi zaɣi piɛlla n pa n pa.

Mɔɣuni n bɔŋɔ ka loori bɛ mɔɣu maa ni ka niriba bɛ loori maa puuni ni ka mɔɣu ni bini kɔbiri bɛni ka o yiŋgoli wɔɣa ka mori bɛ mɔɣu maa ni bi ŋubirila mori ka tihi za yɛanga loori ni niriba anahi zala zuɣusaa.

Mɔɣuni n bɔŋɔ ka bini kɔbiri bɛ ni maa ni bini kɔbiri maa guurimi ka loori bɛ bini kɔbiri maa sunsuuni ka niriba bɛ loori maa ni ka vobisira yuuni bini kɔbiri maa na ka tihi bɛ mɔɣu maa ni.

Aleple paaki ni n bɔŋɔ ka bi za aleple maa gbuni ka yiɛ liiga piɛlla piɛlla ka loba piɛlla piɛlla do tiŋgbanni ka bi pili zupilisi ka zaŋ nangbani pɔbi bi nangbana ka so gbubi lɔba baaji piɛlli.

paɣ' so n ʒɛya ŋɔ o monidila bɔngu bɔngu maa duɣini k o monida darini ka o nɛŋ shɛbi maa daagini ka o monidili ka paɣ' so ʒɛ o nyɛŋa ka bihi nyɛgi bukatɛ ʒɛ o nyɛŋa ka tɛbuli gba zaya ka be pa paɣiba ni maa ni

Niriba n laɣim chena bɛ sheba yela liiga sabila sheba liiga piɛla ka mori do nimaa shee yihi nyɛla din piɛngili ba ka bɛ kuli doli lai ka sheba ʒi baaji nima sheba nyaɣala baaji nima bɛ nyaanga ka sheba vori bihi ka sheba mee gbibi bihi bɛ nuhi ni.

Gbaŋ piɛlla n bɔŋɔ bi yila aleple ni shɛɛri na aleple maa yɛla zaɣi piɛlli ka paɣa so ŋun shɛɛri ŋɔ o zaŋla nangbani pɔbirigu n pili o nangbani ka yiɛ liiga sabinli n piri namda sabinli ka namda maa boi boi zaɣi piɛlla gbunni.

Gbaŋ piɛlla n bɔŋɔ ka bi kɔhiri yɛri ni yingkɔriti ni baaji nima ka paɣa so zaŋ nangbani pɔbirigu n pili o noli ka zaŋ sari piɛlli n zaŋ ga o yingoli ka baaji za tɛɛbuli maa lɔŋni.

gban'piɛlli m-bɔŋɔ o kpala niŋkpara ka gbubi dɔɣu o nu'dirigu maa ni mii ka o gbubi baa ka baa ye o noli baa maa pirila namda ka yaagi o gbali ka ye liiga ka so jinjɛm ka tia ze o nyaanga

salin'gbiriba m-bɔŋɔ salingbiriba maa ka loorinima bɛni--- loorinima m-a--a tipanima ka bɛ kɔri tandi niŋ ba ka bɛ ʒiri yira ka loori so bɛni o nyɛla